? ahh wato ni shawaran da zan iya ba wato yara ko matasa da ka iya ahh ahh wannan zuwa gona domin kare kansu da wato mugayen abubuwa da sauransu shine ahh na farko dai idan wato ka ƙudirta ahhh ranka cewa kai kana son ka fara noma ko daga wannan shekaran to akwai abubuwan da ka iya zaka iya magance su tin kafin lokacin damina ko kuma lokacin da damina ya faɗi ahh da farko dai ahhhhh shawaran da zan para ba wa wato shi manomi idan yaje gona shine ahh wannan sharan gona da ka gani abu ne mai muhimmanci domin idan har an riga anyi shuka to akwai irin tsittsigen dawa da sauransu ko kuma irin su ahh kututture da makamancin irin su ko ƙayoyi ahh mutun duk zai iya zuwa da minjagara da diga domin yaje ya sassare ya wato kakkawar dasu ya ƙona ah kuma shawara na biyu da zan ba shi wato matashi wanda ka iya noma domin kare kai da sauran irin muggayen abubuwa shine akwai irin takin ahh gida da muke kaiwa gonakai to zaka ga mafi yawanci akan samu wannan takin gida ne wani lokacin a bola a bolan nan kuma ana zuzzubar da allura ana iya zubar dasu kwalabe da sauransu domin idan ka duba ma wasu irin ah ah taki da zaka gani zaka ga ga kwalabe nan tsararo sosai zaka gansu gasu nan an pappasa su ma an zuba su a ciki to duk akan iya kaiwa gonakai to ni shawaran da zan ba ah ah manomi ko matashin manomi ahh shine? daga lokacin da wato kapin ka para noman nan duk irin wannan abubuwan sai kaje wajen kewaya ka dudduba da sauransu irin kwalaban nan dasu allura da sauransu duk zakaje ah ka samu a tsittsince su domin gudun kar a zo ko ana huɗa ko kuma ana noma a taka su domin idan muka lura da la'akari da cewa ah wasu manoman zaka ga idan suna noma zaka ga wani abin ya kan yanka su idan ka duba kuma wani ah lokacin kaga abinda ya yanka su zaka ga mafi yawanci wasu kwalabe ne wasu kuma sun taka kaman ƙusa ne da allura da makamancin su don haka to duk irin wannan abubuwa dole sai mutun ya magance su ahh na gaggawa da sauransu kafin a kai ga irin wannan ahh noma a wannan shekaran?

wato mu abubuwan da muka yarda ko kuma mu ka pi amincewa dashi wajen ci ko sha a wato muhallinmu ko kuma cikin al'uman mu shine zaka ga abubuwa ne gaskiya da dama domin mu gaskia a cikin al'uman mu yanzu mun dogara da abubuwa kamar irin su tuwo da shinkapa da su wake a ɓangaren abinci kenan a ɓangaren sha kuma zaka ga irin munyi dogara da kamar irin su ruwan sha dasu lemu na kwalba da makamancin irin wa'annan abubuwa domin abubuwa ne wanda ma iya cewa abu ne wanda ya zama mana kullun kwanan duniya shi muke ampani dashi a cikin al'uman mu domin zai wuya garin Allah ya waye ka gani a cikin muhallin mu bamuyi ampani da ɗaya daga cikin irin wa'annan ababe ba kamar yadda muka lissafa irin su tuwo din ko kuma shinkapa wanda abu ne zaka ga ya zama mana kullun kamar jinin jikinmu wanda mukan iya ampani dashi haka da abin sha kamar irin su ruwa da irin su lemun kwalba domin sha'awa ko kuma lemu dai makamancinsu irin wa'annan zaka ga abu ne wanda mu mun yarda dashi a cikin al'uman mu domin mu ci ko mu sha a cikin al'umma don haka zaka ga a kamar inda muke ma mun pi ampani mun pi dogaro da noma irin wa'annan abubuwa kamar zaka ga mu a ɓangaren mu zaka ga muna noma masara mu kan noma masara sosai da dawa misali dasu irin su gero domin kamar wajen ɓangaren sha shima ma iya yarda da kamar su kunu da koko da sauransu to zaka ga kuma kamar shinkapa ita ma mu kan abu ne wanda kusan kullun kwanan duniya wanda sai munyi ampani da ita sai mun ci don haka suna ɗaya daga cikin abubuwan da zaka ga ko da a noma nema mun pi noma irinsu kamar irin su shinkapan da masara da dawa domin ampani da kamar abin sha koko ko kunu ko kuma wasu abubuwa dai makamancin irin wa'annan abubuwa dai haka da dama? shiyasa zaka ga? ko a noma zaka ga mu kanyi noma su masaran da dawa da shinkapa wanda kamar idan yanxu mun shuka shinkapa ne zamu je mu guma ta a kai inji a sirpe domin muyi ampani dashi ta ɓangaren kamar tuwan shinkapa ko kuma idan masara ne zamu iya ampani dashi wajen tuwan masara zaka ga a wani ɓangararen guraren namu ma suna yin ampani da dawa wajen yin tuwon dawa ko kuma ayi ɗan wake ko gauda da sauransu to shiyasa zaka ga mun pi ampani da irin wa'annan abincin?

A shawaran da zaka ba yaro wajen aikin gona yanda karfin shi bazai gajiya ba na farko dai a zaka fara dubawa ka duba kaga a yaron nan wane irin abune wanda zaiyi aikin gona da shi a matsayinka na babba ba zai yiwu ace a kana kallon yaro misali ace yana irin amfani da garman hannu ko makamancin su ba domin yin amfani da garman ahnnu yakan saurin sa karfin yaro ya gajiya to don haka abu na farko da kai zaka fara lura dashi wanda zaka iya ba yaro shawara shine zaka ga yaron nan a idan karfin shi bai wuce kamar na sharan gona ba to zakai amfani da munjagara ne ah domin amfani da wajen sharan gona idan kuma kamar irin kuma na sassabe sassabe ne da sauran su to zaka iya bashi fatanya domin kamar irin kyaran su uriya da sauran su in kuma yaron zai iya noma to bazaka abinnan din shi kabar shi wai irin yayi yi aiki sosai ah wannan noman ba zaka dan nuna mai ne irin gicci gicci wanda zai dan samu ya dan dinga wannan noma da haka dole sai kasa ido sosai wajen wannan ah kula da yaro domin idan kace zaka barshi yana irin wannan aikin wanda zai dade yanayi to karfin shi yana iya gajiyawa wanda a lokacin kuma da ake da bukatuwar kuma yayi wannan aikace aikace to lokacin kafinci ya gajiya don haka kai a matsayin ka na babba dole sai kasa ido kwarai da gaske wajen yin wannan aikace aikacen na yaro don haka ba zaka barshi ya din wannan aikace aikace yanda karfin shi zai saurin gajiyawa ba kamar yanda mu kayi bayani don haka idan kuma yaron karfin shi bai wuce na kamar irin su na dashen ah masara ne irin masara irin an shuka haka sunyi yawa sannan akwai idan an tashi shuka haka akan sa guda biyu ko dai dai to da yanayin shuka wani lokacin akan wajen sassa irin hakan yakan wuce daya ko biyu ko ukku to don haka likacin da aka zo irin za'ai rage na gona to zaka bi ka ciccire wadannan iya wadanda ba'a so abar iya wanda ake so to shi wannan yaron a lokacin zaka iya nuna mashi ga irin abubuwan da zaiyi dai aikace aikace da bazai gaji bah to zaka nuna mai inda kamar gonar tayi kofi to zaka iya bashi wannan abubuwa daka rage rage ne dawa ko ko rage ne na masara ko kuma makamanicin su idan kuma kamar irin su dashen barkono ne ko kuma ah tattasai da attarugu da su albasa idan suma akayi su yafi hakan to shima duk zaka iya nuna mashi yanda zaiyi wanda bazai gajiyar dashi bah da haka zai iya kai wani lokaci wanda zaku iya amfani da wannan ah

? a gaskiya kamar wajen haƙin rijiya mutane ana gaskiya ana puskantan matsaloli da dama matsalolin da ake pama dasu kuma suna da dama kamar wajen pashewan hannu duk lokacin da zaka ga ana haƙin rijiya wato zaka ga wanda yake haƙawan zaka ga hannun shi kamar yayi maruru wato ya fara ruwa to wannan abu ne wanda gaskiya ana iya samun matsala sosai wajen haƙin wannan ƙasan sannan abu na biyu kuma zaka ga a duk wanda yake haƙin rijiya yana puskantan matsaloli da dama wanda abu ne wanda ka iya yin shi kamar a cikin duhu ba ka san inda zaka buga ba ana haƙi don haka wani lokacin? akan iya zuwa wajen haƙin a ci ma dutse wani lokacin kana cikin haƙin zaka zo ka buge dutse dutsen nan da zaka buga zai yi tsalle da wannan? madingiri ko kuma chebir da kake ampani dashi wajen kwaso ƙasan zaka ga mutum yakan ɗaga ya kusan ya sari mutun so tari idan kana hurɗa da masu kaman haƙin rijiya zaka ga mafi yawanci irin wannan abubuwa idan su ka cimma irin su dutse ko kuma jijiya na itace da take shiga ƙarƙashin ƙasa idan lokacin da ake haƙin rijiyan zaka ga abu ne wanda idan ya tashi ya kan dawo musu ne domin ya sare su to wannan sarin da zai musu kaga ko kuma su zo su cimma suna cikin haƙin su zo ko su taka ƙusa ko su taka wani abu dai wanda ya iya shigewa cikin ƙasan wanda ba'a iya ganinshi ba to don haka wannan abubuwa da dama duk masu haƙin rijiya suna puskantan irin wa'annan matsaloli da dama sannan? abu na gaba kuma zaka ga duk wanda yake haƙin rijiya ah akan sami matsala sosai wani lokacin a kamar wajen wanda yake janyo mishi ƙasan wanda idan ya zuba za'a sa igiya ne a dora kamar botikin roba ko kuma botikin botikin ƙarpe a dinga zuba wannan ƙasan to daga lokacin da ake jan wannan ƙasan wani lokacin akan samu rashin sa'a a wannan igiyan da aka daura ana jan ƙasan saboda nauyin ƙasa da yake dashi zaka ga wato? igiyan wani likacin yakan tsinke da wannan ƙasan da botikin da aka zuba ƙasan walau na ƙarpe ne ko kuma na roba ne wani lokacin ya kan dawo ma mai haƙin rijiyan idan aka samu rashin sa'a ma wani lokacin har mutun ma ya mutu a ciki to don haka wani lokacin akan samu irin wa'annan matsaloli da dama a don haka gaskiya haƙa rijiya wani abu ne wanda yake da haɗarin gaske sosai ana samun matsaloli da dama irin wa'annan abubuwan?

Eh gaskiya akwai wato hatsarurruka da dama ah lokacin da a ke yin rigiya doimn ah, ni kai na na sha gani masu haƙe rigiya suna fuskantan irin waƴannan matsaloli wato ah, daga lokacin da suke haƙe rigiya domin ah, a kan ido na akwai wanda yake haƙin rigiya naga yana cikin haƙi ya bugi wani ƙarfe wato wani ƙarfe ne a cikin ah, cikin ƙasa da yake cikin haƙawa sai ya sai ya dawo mi shi ya ɗaga abin da yake digging a da yake haƙa a wannan ah, rigiya ah ya, ya, ya, ya sare shi a ƙafa a tabbas wannan ma ya zama ɗaya daga cikin abun da ya dakatar da aikin na shi har sai da yaje yayi jinyar ƙafan na shi, domin sai da akai mishi ɗinki da sauran su don haka gaskiya akwai matsaloli da dama a lokacin da ake haƙin rigiya kuma wasu akan sami rashin sa'a ma daga lokacin da ake haƙin rigiyan ma zaka ga cewa kamar ah, su wanda suke janyo musu ƙasan zaka ga mutun ne yana cikin rigiya yana haƙi amma kuma yana ɗibowa kaman da cebur yana zubawa a botiki yana miƙawa wani yana fita da ƙasan to ah, kamar yadda muka sha bayani akan sami akasi ko rashin sa'a ah daga lokacin da ake jan ƙasan nan wani lokaci zaka ga cewa ah, ah, ah zaka ga cewa wannan igiya da aka ɗaura mishi wani lokacin yakan tsinke domin ya koma ma shi, shi wannan wanda yake haƙin a rigiya kuma yakan zo wani lokacin da be sani bane shi ya sakankance a ciki wato yana cikin haƙin ko kuma yana cikin gyare-gyare de inda je cigaba da haƙi, domin ya cigaba da zuba mishi ƙasan ƙasan yakan dawo to inda abu ne wanda a iya cewa mutun zai iya gani to daga lokacin da aka ce wannan abu ya katse ko ya kubce ah zai iya kaucewa domin ya faɗa a wani gurin to zaka ga mafi yawancin duk irin wannan abun idan zai faru yakan faɗa ne a jikin shi wannan wanda yake cikin rigiya to idan aka zo da rashin sa'a ko kuma yazo da ajali zaka ga wani ma sanadiyyar mutuwan shi kenan daga ah, cikin rigiya to dan haka gaskiya abu ne wanda ma iya cewa abu ne haƙin rigiya, abu ne mai hatsarin gaske shi yasa zaka ga mafi yawanci yanzun ma ba'a cika amfani da wannan ah, ah, shi wato haƙin rigiya ba sai dai ayi amfani da kaman irin su bore-hole na ruwa domin samun sauƙi a yi amfani da inji domin ganin hatsarurrukan da yake faruwa da irin wannan abubuwa

Wannan tambayar tace: Ta ya mutane su ke gane inda ake haƙa rijiya? Akwai kashi biyu ne: kaman a zamnin da, akwai masu ilimin harka akan ƙasa qanda suke iya bincika ƙasan wuri, su gane in za'a iya samun ruwa ko ba za'a samu ba. Akwai su na gargajiya, akwai kuma wasu hanyoyin daban, kamar su: wuraren da akwai rafi wuraren da akwai ruwa sosai kamar rafi a wurin, ko akwai irin fadama haka wurin, to shima yana nuna cewa za'a iya samun ruwa a wuri. Ko wuri mai ɗan danshi-danshi haka wurin da ke da [da] lema. shima duk yana alamanta cewa za a iya samun ruwa a wurin. Ko irin wuraren da za ka ga tsirrai su na yawan fitowa, irin ciyayi na yawan fitowa a a wurin. shima duk cikin alamomi ne da ke nuna cewa za a iya a samu ruwa a wurin. wuri mai ɗan danshi-danshi mai ɗan lema. Wasu kuma su kan yi amfani da dogon ƙarfe don haƙa shia a tsaye. a gani idan da ruwa a wurin, idan aka zaro shi, za a ga da alamun ruwa a jikin abun. Akwai kuma hanyoyi na zamani da ake yi, ake bi wurin gane cewa ko za a sami ruwa a wuri. wanda suka haɗa da: akwai bincike ilimi [ilimi] na kimiyya, wanda an amfani wani abu kamar ƙarfe, in [aka] aka bincike wurare yana nunuwa da alama akwai ruwa wasu kuma, hanyoyin akan ɗiba ƙasa ne a je dashi wurin gwaji akwai masu ilimi akan harkar gwaji na zamni kenan. Wanda za su je su gwada wurin ko akwai ruwa, wasu wuraren kuma, wurin dutse ne, ake gwadawa ko za ayi a sami ruwa a wurin. Akwai duwatsu da in aka fasa, ana iya dacewa a samu ruwa a wurin, Hanyoyi su na da dama wanda akwai wanda su na amfani da kuma yanayi ne na [na] muhalli. Wani wujin za ka ga ƙasan wurin na da taushi, bai da ƙarfi sosai, shima duk yana alamanta cewa wurin, za a iya a samu ruwa. ƙasan bai da ƙarfi a na iya samun ruwa a wurin. A akwai kuma wanda su- su na ganewa ne ta sanadiyyan yawan daɗewa a wuri, wanda in lokacin damina yayi, wani wurin za ka ga yana ɗan ɓulɓulo da alamun ruwa ruwa.

Wannan tambayan tace: menene ra'ayin mutane game da haƙon rijiya" um toh shi haƙin rijiya, ya danganta da yanayin mutane da al'adun su, wasu su na haƙi ne, don su sami ruwan sha, wasu ruwan amfani na yau da kullum. Kuma wasun ittiƙafi ko sun yi imanim da cewa anan ne ake samun ruwa mai tsafta mai kyau da mutane za su sha, su yi amfani da shi na yau da gobe. A wani ɓarayin kuma, su wasu na ganin rijiya, wuri ne wurin bauta, sun ɗauke shi a wurin bauta ne. Wasu a nan su ke yin su ke bauta, akwai masu bautar rijiya. Wasu kuma a ɗabi'ar su ma, ba ma su bari a na wasa kusa da ruwa, ruwan wurin rijiya ko wanka haka, ko wanki, ko wani abu dai na ƙazanta da zai ɓata musu wannan ruwan. Akwai kuma wuraren da kamar yadda nace su ɗauke shi ne a wurin ɓauta wanda su na ganin a can ne ake zuwa ana yi su ke roƙo abubuwa, da ya danganta da mutanen da su kayi amfani da wannan rijiyar. Idan su na ganin kamar wasu manyan mutanen su, ko wasu wanda su kayi imani da su, ko wasu wanda suke ganin sun ɗauke su kamar a matsayin wanda su ka fi kusa da allolinsu, su ka yi amfani da wannan rijiyar. su na ganin idan su kayi amfani da wanna ruwan, kaman su na ƙara samun kusanci ne da daa abin bautan nasu. Wasu wurare kuma, kaman anan Afrika haka nan su na sun ɗauki rijiya a matsayin rijiya wani wuri ne na na abin ban tsoro haka, in da ake yin da ake yin binne-binne ake yin na abubuwan misali kaman ace: da ake mugayen abubuwa haka. Ana so in anyi mugun abu, akan binne shi a cikin rijiya ne, wasu na haƙin rijya saboda ire-irenwannan abubuwan ne, idan sun yi wani mugun abu, ko anyi ma mutum asiri haka, a kan haƙa rijiya a sa shi a binne aciki. Wasu kuma sun ɗauke shi ne a matsayin wuri ake samun ruwan sha mai tsafta, saboda ana kallon shi ne na daga ƙasa ne, wanda zan ce kamar daga ƙasa ne, ba wani bane ya ƙirkire shi.

Eh tabbas ah, rafi ko kuma koguna suna da amfani sosai domin ah, ah amfani da su a irin kamar gurare da muke domin amfanin su shi ne zaka ga a duk lokacin da aka rasa ruwa ah gurare to mutun zai iya zuwa rafi ko kuma yaje wannan koguna domin ɗibo shi wannan ruwa ah, kamar idan muka ɗauki wasu yankuna na garin zaria zamu ga cewa akan yi, akan sha wahala a lokacin rani kamar irin wannan ah na rashin ruwa to amma amfanin irin waƴannan koguna da rafuna shi ne zaka ga abu ne wanda zaka ga guri ne na makwancin ruwa wanda zaka ga ruwa kodayaushe ruwa yana zaune a gurin dan haka zaka ga abu ne me wahala kaga an rasa ruwa a wajen zaka ga al'ummar wannan yanki da sauran su suna zuwa suyi ɗibo wannan ruwa domin su cigaba da amfani da wannan ruwa domin gudanar da al'amurran su na yau da kullun dan haka eh, tabbas abu ne me mahimmanci, abu ne wanda ma iya cewa yana da yana taimakawa al'umma sosai duk yankin da zaka same su, suna da irin wannan rafuna ko kuma suna da wannan koguna na ruwa ah, ah yankuna irin na su to ze wuya kaga suna shan wahala irin na bin layin ruwa da zaka ga kamar wasu yankuna da mukai magana na zaria da zaka ga zaka ga cewa tun kusan ƙarfe kamar uku na dare zaka ga su kan je su bi layi domin samun ruwa da zasu yi amfani da shi wannan kuma ya sami ah, asali ne na rashin rafi ko kogi da bamu da yalwan shi ko kuma bamu da su ah, cikin garin ah, Zaria to don haka zaka ga to duk guraren da suke da irin wannan ah, ah, koguna na makwancin ruwa al'umma su kan je ne su ɗibo domin samun sauƙin shi to dan haka gaskiya ma iya cewa to duk yankin da take da irin wannan ah, ah, ah, ah, ah, albarka na irin wannan abubuwa zamu ga cewa gaskiya tana zaune cikin kwanciyan hankali domin ruwa yana ɗaya daga cikin abin da muna iya amfani wanda abu ne wanda muke iya amfani da shi a kullun kwanan duniya wanda muna iya amfani da shi ne ta ɓangaren abun da zamu ci da ɓangaren abunda zamu sha, da ɓangaren tsabta ma na muhalli da sauran ah, gangan jiki na jikin mu dan haka gaskiya yana da mahimmanci sosai samun irin rafuna da koguna na ruwa ah, irin mahalli irin na mu.

Ah gaskiya, rafi ko kogi abun na yayi tasiri sosai a zuƙatan mu domin ah, abu ne wanda muke iya cewa yana da ma mahimmanci sosai ah, kamar wanda yayi rayuwan ƙauye haka zaka ga irin rafi ko kogi mutun yakan je ma ya koyi inda ake wato ɗiba na ruwa ah, domin ah, kare kai da irin kamar ah, ah, mugayen mutane da idan sun zo idan garurrukan da suke da rafi ne ka iya tsallakawa daga lokacin wanda ba sai an yi wato kamar fito ba a haka ah, ah, gaskiya rafi da da kogi da muke da su suna da mahimmanci kamar a irin ƙauyaku dai da muke magana dai zaka ga idan kamar zamu yi shukan ah, rani to muna amfani da wannan rafuka ne domin mu je musa injinan guri domin zuwa mu ba wa amfanin gonan mu ruwa da shi zamu je mu kai wannan inji bakin rafi domin ya zuƙo mana ruwan da zai dinga kawowa gonakin mu domin ah, shukawa irin shukar rani da ake yi kamar irin su kamar albasa irin su tumatir da dankali da sauran su makamacin irin waƴannan abubuwan ko kuma irin su kabeji da irin su ah, ah, ah, ah, ah kamar attarugu, tattasai da sauran makamancin irin waƴannan abubuwan to mukan yi amfani da wannan rafuka ne ko kuma koguna na ruwa domin zuƙo wannan ruwa ya zo ya ba wa amfanin ah, gonakan mu a haka ne kuma idan ah, yayi zamu zo mu ɗibo mu kawo cikin gari mu siyar domin mu sami abunda zamu ci na yau da kullun dan haka gaskiya rafi da kogi da rafi da abin nan abu ne wanda yayi tasiri sosai a rayuwan mu wanda muna ganin amfani sosai sannan kuma kamar irin gurare da muke da matsalan ruwa shi ma mukan yi amfani da wannan ah, ah, rafi ko kuma kogi domin zuwa mu ɗibo ruwa mu kawo shi cikin gari domin amfani da shi kamar irin Fulani da suke zaune a daji zaka ga mafi yawanci su rayuwan su ma sun fi amfani da irin wannan ah, ah, ah shi ah ruwan da yake fadama ne ko kuma ruwan da yake rafi ko koguna domin yawan amfani da su na yau da kullun domin gudanar da al'amurran rayuwar su na yau da kullun

A gaskiya abin da nafi........ so wato daga lokacin da aka ce ruwa ya sauka shine gaskiya ba abun da nafi siya irin dafaffiyar masara idan ban samu dafaffafiyar masara ba kuma zan samu gashash shiyar masarana me zafi ,me daɗi dan haka gaskiya daga lokacin da ruwaya sauka, zaka ga gaskiya abubuwa na marmari da sauransu sukan zo zaka ga wasu kuma sunfi ,daga lokacin da ruwa ya sauka zakaga sunfi amfani kamar a lokacin da ake shuka gyaɗa zaka ga wasu sunfi amfani da siyan dafaffiyar gyaɗa domin ci. in zakaga waɗannan abubuwa ne kamar na marmari wanda suke zuwa kamar shekara bayan shekara yadda yanzu zaka ga abubuwa sun ƙaru akan sami kamar shi masara akan mishi noman rani domin a samu irin Rafuka da Koguna wanda za,a zuƙo ruwa ana bawa irin wannan A.... ruwa to nidai gaskiya nafi shaʼawar irin dafaffafiyar masara daga lokacin da ruwa ya faɗi idan ruwa ya faɗi zaʼa shush shuka irin su masara da wake da irin su gyaɗa da mukai bayani da maka mancin irin waɗannan da wasu kuma zakaga kamar gujjiya ne suna amfani da gujjiya inda duk wani abu ne a lokacin damuna ne idan Allah ya saukar da ruwa zakaga ana ƙoƙari a shuka irin waɗannan abubuwan daga lokacin da yazo lokacin da ruwa ya faɗi zakaga abubuwan sun wadata sosai a gari zakaga abune dayake na marmari kowa da irin abubuwan da yake so da sauransu to gaskiya nidai a irin wannan lokaci nafi amfani da wato irin dafaffiyar masara to idan har ban samu dafaffiyar masara bane zan samu wato gashash shiyar masara na domin in ci wannan abune wanda yake na lokaci wanda idan ya riga ya wuce se kaga kuma se kamar yanda mukai bayani se dai irin kuma irin shi wanda ake bashi ruwa wanda ake cewa kamar noman rani wanda zakaga tsadarshi ma na daban ne amman kamar irin shi wannan wanda Allah ya saukar da ruwa zakaga abu ne wanda ya wadata agari wanda ko a gonarka nema zaka je ka samo a daf maka ko kuma ka dafa ko kuma abune wanda zaka iya ganin abokin ka dashi wanda ze iya baka ma kaci ko kuma ya ya karyo maka ma dan haka nidai gaskiya wannan lokaci nafi son dafaffiyar masara

A tabbas akwai abincin abinci ma iya cewa um abincine na gargajiya wanda zaka ga gaskiya gaskiya yanzun baʼa cika siyar dashi a irin kasuwanni ba wanda alʼuma da dama sukan dauke shi kaman kauyancine ko kuma wani abune na daban wasu alʼumar sunaga idan aka kaishi kasuwar ma bazaʼasiya ba bari mu ɗauki misali kamar tuwon masara ko tuwon dawa, ze wuya kaje kasuwa kaga wato ana seda tuwon masara ko tuwun dawa ko kuma irinsu Dambu, Ɗan wake dasu gauda wato abune wanda mutane suka ɗauke shi, bari dai mu dauki misali kamar tuwon masara zakaga da yawa zeyi wuya kaje kasuwa kaga ana siyar da da koirin tuwon masara miyar kuka ko miyar kuɓewa da sauransu kaje kasuwa kaga ana seda irinsu kamar yanda abune in anyi anaga ma in aka kai kasuwa ma bazaʼa siye shiba sedai yanzu zaka iya gani kamar anyi tuwon shinkafa miyan kuɗewa ko kuma wasu miyan daban ko miyan taushe da makamancin su to zakaga ,gaskiya irin waɗannan abincin gargajiya zakaga alʼumarmu suna son shi amman baʼa seda shi a kasuwa wani kuma zakaga yaje kasuwa ne yace shi ba abinda yakeda shaʼawa irnindambu zakaga kuma an rasa shi baʼa seda irin wannan dambu a... kasuwanni ko kuma kaji wani yace yana neman gauda ne se kaga kuma baʼa neman gauda kamar akwai irin gaudar da ake yina wato na kashin Rogo da Dawa akwai kuma wato gaudar da ake na farin wake zakaga mafi yawanci a duk a gargajiya akan sarrafa irin waɗannan abubuwan a gidaje amman zakaga baʼa se dasu a irin kasuwanni da dama don haka waɗannan suna ɗaya daga cikin abubuwa da zaka ga abincine na gargajiya wanda zaka ga ana jin kuya ko kuma ah ah baʼa siyar dashi a kasuwa domin ganin cewan idan an kaishi kasuwan irin baza a siya bane ko kuma ba zaʼa damu dashi ba waɗannan suna ɗaya daga cikin irin abicin da zaka ga

um Gaskiya kamar mu um irin muhallin da muke, gaskiya baza mu they h iya rera irin waƴannan waƙe waƙe da sauran su ba um irin ah a yanayin alʼadarmu da yanayin ɗabiʼunmu da muke abunnan, saboda shi irin waƙe waƙe da sauransu irin wannan. Zakaga idan mutum yayi akan ɗaukeshi kamar bashi da kunya ne ko bashi da wannan abinnan, toh dai mu yanayin alʼada da yana yin ɗabiʼunmu da muke abinnan sabida dashi a irin wannan abunnan ɗin idan akaga mutun ma yana irin waɗannan abubuwan akan ɗauke shima kamar baƙone ko kuma mutum ne wanda zaka ga gaskiya um baida kamun kai dan haka gaskiya mu a yanayin alʼadarmu da yanayin ɗabiʼarmu baza mu iya irin waɗannan waƙe waƙe da sauran su ba, dan haka gaskiya kamar yanda zaka ga kamar irin mawaƙan hausa masu waƙe waƙe da sauransu duk akan daukesu kamar ma fitsararru ne wanda irin basu da tarbiyya, wanda basu da kamar wani abu da suke so su cimma a rayuwar su. Toh, dan haka gaskiya mu gaskiya kamar yadda nayi bayani um um baze halasta ba kamar in dinga rera irin waɗannan waƙe waƙe da sauransu a irin muhalli, ko kuma irin um a wajen da nafito haka amma kamar irin sauran wasu gurare zaka ga aʼa basu damu ba, mutum ze iya yi ze iya abunnan amma harya samu irin masu amshi da sauran su, zaka ga kuma wani abune na burgewa wanda zaka ga wane ma yakai ne har ya iya rera irin waɗannan waƙe waƙe ya iya da sauran su harda irin masu amshi ɗinnan to wato shi zaka ga kamar ma ya zama wani zakaran gwajin dafi ne da ah za'a iya cewa abun alfahari ne a cikin wannan alʼumman, domin yayi fice yayi zarra a cikin shi alʼumman to kaga ya bambanta da yanayin mu alʼadarmu da kuma yanayi ɗabiʼunmu da kuma yanayin wato inda muka fito, da sauransu. Dan haka mu gaskiya baze halasta be kuma kyautuwa a ganmu muna wannan waƙe waƙe da sauransu domin ko ina suna amfani da yanayin alʼadar su, da yanayin ɗabiʼu kuma da yanayin addinin su na guraren. Dan haka mu be halasta ba gaskiya.

To wannan tambaya ta na magana ne a kan shi wannan al'adu da ake rayawa na kaɗe-kaɗe da raye-raye da yana tafiya ne from daga zamani zuwa zamani. Eh haka ya ke ga ɓarayin da su ke raya al'adu har yanzu. Akwai ɓarayin da su na raya akwai kuma ɓarayin da ma su ba su san shi wannan harka na waƙe-waƙe da ake ba yayin harkar girbi. Kuma yana tafiya ne akasari yana tafiya ne daga daga wannan wannan sun ta so sun ga iyayensu da kakanninsu su na yi saboda haka su ma shi za su cigaba dayi, saboda yanda ake aiki lokacin da suke tasowa su ma sun ana musu saboda yana ƙara musu gwiwa saboda haka su ma na ƙasan su sun taso haka zasu ɗaura su a wannan harka zai ƙara musu ƙarfin gwiwa da da ƙwazo sosai yayin aikin. To kowa ne kabila da yana yin na su, akwai masu riƙe al'adu na gargajiya wanda su ka taso su ka ga iyayensu su na yi su ma haka su keyi sai dai wani lokaci ɗan chanjin da ake samu ba ba mai yawa bane. amma akasari za’a ga ka su na raya wannan al'adun. Cangin da akan ɗan samu ya danganta irin ko sauyin shi waƙoƙin don akwai na ɗan zamani da ya ɗan ƙaru za’a ƙara wasu baitika akan na da, ko kayayyakin amfani da su ke yi na ƙiɗa-kaɗen da raye-rayen da yanayin kaya da su ke shiga na kaya da su ke sawa. Yayin zuwa yin wannan al'adan na waƙe-waƙe da za’a zo ayi akan fara ne tun farkon ran da za’a far girbi tun daga ranar za’a fara [uuhmm] saboda a ƙara ma ma'aikata ƙwarin gwiwa da da ƙwazo yayin aiki. To haka za’a yi har sai an gama wannan girbin. Kuma a al'adance, kowa in ya tashi yin na shi, ana shirya mai na musamma ne wannan [uhmm] al'adan na kaɗe-kaɗen da raye-raye za’a je ayi in an gama gaba ɗaya za ayi dalan hatsin aka girbe in akayi dalan shi, za su fito za su fitar da gwarzon shekara a haka wanene yafi ƙoƙari shi ne anan ne ma su kan yi naɗi na su na gargajiya za’a zo ai biki za’a zo ayi biki na gargajiya za’a fitar da da sarkin noman wannan shekaran kenan shi wanna kaɗe-kaɗe da raye-raye ɗin yana cikin al'adu da ake yi yana ƙara musu ƙarfin gwiwa da ƙwazo ƙwarai sosai.

Wannan tambaya shin ya yadda cewa shi wannan waƙoƙi da ake yi na aladu na raya gargajiya um aladu da a ke yi na kaya gargajiya ya na da wani karfi na wurin taimakawa ko ba rukudun ma eh tunda dai abincike bei, ba wani bincike da ya tabbatar da haka amma mu a nan barewa mu na nan Afrika ya na taimakawa sosai saboda aladu ne da a ka taso a ga iyaye da kakane su na yi um na yi ne ƴaƴen harkan girbi da su ƴaƴen bukukuwa haka, wassu kuma ƴaƴen da akayi mutuwa duk a na yin shi toh mu dai ta nan baren mu za mu ce eh ya na taka rawa sosai ya na taimakawa sosai musamman ƴaƴan girbi da gona, in mutum ya hanya ya noma, ƴaƴan girbi a kan zo da su akwai ko wanda su ke da wannan na alarin har yanzu samu maguzawa su na yi har yanzu zaa zo, zaa kade-kade, zaa ire-ire ya na kara massu karfin gwiwa yan aiki ya na rage wa mutum kasala, iji-bijin kasala tsannan kuma ya na kara ma maaikaci kwazo da hazakayin gabbatar da ayuka tsannan kuma, kamar iri na buka a haka, a kan zo a yi dan a nishadantan da mutane da ke wurin a zo a sa nishadi da farin ciki a zukatan alumma mutum ko da ya zo da damuwa ko ya ji kasala da gajiya amma ai in da a ke wannan wake waken da da kade kade da ire ire mutum zai ji na ji nishadi zai ji ya ji karfin ruwa sosai um ci kuma ya na taimakawa ma sosai girmar da harkan wanda su ke na na, na muce-muce in anyi akwai aladun da su na yi har yanzu zaa zo zaa yi kadekade za'a ire ire, um na yin biki ne sosai da ƴen gabbatar da in mutum ya mutu ko kuma wanda su na yi ne yayin da su ka ji wurin abun bauta zaa sa waƙoƙi, za'a yi kade kade, za'a yi ire ire irin in an tar wan lokaci maza da mata wanni lokaci mata ne zalla in a ka je yayin gabbatar da addu'oƴi akwai ire iren waƴannan kada kadai iri iri.

Wannan ya na tambaya ne ga watta wassu abubuwa ne ya ke amfani da su na gargajiya wanda ba, ba ba wanni tsina dari acikin iyaƴen gabbatar da shuka wassu su na ne a ke amfani da su a gargajiya wanda ba tare da wanni unadari da a ka sa a ka zamar da shi wanni abu eh kaman ta nan abun da na tsani shi ne a na amfani da takkin bola bola da aka ɗadde a na tarra a wuri hakka, ana konawa shi wannan kasan ya na zamman tsinadari sosai, ya na taimakawa wurin ya na taimakawa ma shuƙoƙi idan a ka samu wannan bolan hakka zaa zo, zaa tattara taa wuri daya in aka tattara ta, za’a gyara ta za’a tsincile dotin da ke cikin ta abubuwa da ba sa nakiya in da hakka, sai yayi bola ya na tarra kasa ne da datti na abubuwa da aka amfani da shi da gurbi in aka ƙoƙona toh ya na ruɓewa, in ya ruɓe ya lallace ya na zamma takki ne sosai, toh sai a tsincile ledoji a kayi gona a je a zuba wassu kuma su na amfani da da toka toka da ake amfani dashi na yan da a ka yi girki wanni toka da ake tarrawa shi ma a na diban shi a je dashi gona a je a zuba baccin wannan da bola da ake amfani dashi kenan tsannan kuma akwai masu amfani da kashin dabobbi kaman kashin shanaye in su ka dadde in ana aka tarra shi kaman na shekara hakka, in shekara ta zagayo in za’a je gona ana diɓan shi, shi ma a tapke shi zaa je a zuba, gonaki in aka zuba shi ƴan da aka zo gyara gonan dashi zaa hadda gabadaya a cakura kasa gona tsannan a fitar da kunya-kunya kafun a fara zuba shushuka shi irin da zaa shuka din a wassu kuma wani lokaci kuma sai shukan ta fara tsira tukuna, tsannan zaa zo dashi wannan kashin shanu, a zo a a zuzzubata a sa ta a kassa, a zuzzubata wassu kuma su na amfani da da kashin kaji da kashin kaji da da garin katako hakka kaya da aka cakuda ya na taimakawa sosai kuma shi wannan garin shi shigarin katako din nan ya na taimakawa wurin rike ruwa

ta yanda muke wato shirye-shiryen wato tara taakin gona shine tin daga wato lokacin da aka ce amfanin gona ya zo daga lokacin da muka fara ciccire wato wannan amfanin gona namu kamar irin su masara, ko kuma irin su shinkafa toh tin daga lokacin zamu fara tanadin taaki wato kaama daga yanayin yanda zamu tara karan mu ƙona shi domin mu samu wato taaki, wannan ina magana ne kamar akan ɓangaran taakin gida toh sannan irin abubuwa da muke amfani dasu a gida wanda muka gama amfani dasu, idan muka tara su kamar irin bola, zamu je mu dinga tara shi a guri ɗaya idan mun tara shi zamu zo mu ƙona shi lokaci bayan lokaci domin ya zama mana taaki toh a irin wannan ne mukan yi tanadi domin kafin ruwa ya padi zamu je mukai shi wannan gona mu zuba shi domin ya zama mana taaki kamar kuma shi amfanin gona da muka cire zamu cire kamar wanda zamuyi amfani dashi wajan amfani dashi da iyalin mu ko kuma wajan amfani wajan biyan buƙatan mu na yau da kullum da sauran su raguwan kuma wanda baza mu iya amfani da shi ba wani lokacin zamu iya ijiye shi idan darajan hatsin ya tashi zamu iya sai dai shi domin kuma so taakin zamani da sauran abubuwa domin a ijiyeshi idan damuna ya faɗi kaga bazamuyi wani neme-nemen irin abubuwan da zamu yi noma da shi ba dan haka muna irin wannan tanadi ne tun nesa da ƙofa da wurwuri kafin damuna ta sauka ko kuma kafin mu fara shi wannan aikin gona toh dan haka irin wa'annan tanada-tanadan mukeyi zaka ga idan mutum yazo se dai ya jida kamar irin ya jida kuɗin kamar irin noma da peshi da sauran su toh ga masu himma ma zaka ga har irin maganin peshi da ake samu irinna ciyawa da irin wa'annan zaka ga duk sun tanada sun ijiyeshi kafin wannan fadiwan damuna wa'annan suda ɗaya daga cikin duk tsre-tsaren da muke yi da yanda muke gudanar wa idan lokain da zamuyi amfani idan zamuyi shuke-shuke na gonakan mu to wa'annan suna ɗaya daga ciki, sannan mukan bi kamar irin magudanar ruwa irin kamar hanyan ruwa da sauran su na gida je da yake tara kwata shima mukan kwakwashe wannan kwata domin mu tara shi shima mu kai shi gona domin amfani dashi.

eh ah tabbas akwai shuke-shuke ko kuma ganyanyakin da muke iya amfani dashi domin ya zaman mana taaki ah kaga kamar irin kamar waken suya, mukan shuka waken suya wani lokacin domin ya zaman mana taaki ne a gurin domin shi wannan gangan jikin waken suyan da ganyanyakin da yake zuba a wannan gonan daga lokacin da waken suya ya fara wato girma za kaga wato wannan ganyan nashi yana kakkaɓa a kasa toh wani lokacin mukan yi dabaaranran shuka waken suya ne domin ya zame mana taaki a wannan guri toh dik daga lokacin da wato wannan ganye ya zizziba a wajan ruwa ya bigeshi ze riɓe ya zama taaki ya zama taaki a gida wato a gonan toh kuma haka munayin amfani da wato kamar dankali wato dankali zaka ga wani abu ne wanda idan aka gasaashi ya yaadu wato ganyan wajan ze rife wajan gaba daya toh idan daga lokacin da aka ce dankalin yayi toh za kaga shima wannan ganyan nashi yakan kakkaɓe ne sosai ya riɓe a wannan guri toh sim wannan kakkaban da zeyi da riɓewan da zeyi, sima yakan zama taaki ne sosai a wannan gona toh zaka ga mafi yawanci al'umman mu sukan yi amfani da irin wannan shuke-shuke da wannan ganye da yake zizziba a guri, domin amfani dashi wajan taakin gida toh kamar wanda kuma ba suda daama ko kuma niyyan irin wannan abubuwan za suyi amfani ne da wato kamar irin abubuwan da suka shuka kamar masara ko gero ko dawa, daka lokacin da aka cire wannan amfanin gonan wannan karan jikinshi shi kuma akan baza shine a wannan gona idan aka baza shi a gona in ya sha iska ya bushe sannan se azo a saa mishi wuta, wato shima kaga wato abu ne wanda ake yin dabara dashi wato wajan amfani dashi wajan taakin gida domin sauƙaƙe wato samun amfanin gona na shekara mai zagayowa toh dan hakan tabbas ana yin shuke-shuke domin akwai shuke-shuken da ake iya yin su domin samun wato domin a sami irin wa'annan amfani dashi a taakin gida dan haka tabbas muna irin wannan shuke-shuken domin samun irin wa'annan abubuwa.

Eh tabbas mu na amfani da wato ah?? patoccin dabbobi na dai amfani wato kamar a amfanin gona ta wajen ɓangaren kamar takki, tabbas a kamar patocciirin na dabbobi da sauransu idan ya riga ya ruɓe to ana yin amfani da shi a wajen takki, wato takkin gida a gonakai akanyi saa wani lokaci idan ma, ka bar kafin damina ta kama toh mu kan je gona domin a yi sharan gona Idan anyi sharan gona duk irin ƙarmami da sauran su, irin harawa ne na shinkafa ko na masara ko tsitsige dawa a mu kan je a kokona su tsannan idan kamar a ce kamar patocci irin na dabbobi wanda in ya ruɓe shi ma za ka gan ya zaman takki a wajen don haka eh tabbas mu na iya amfani da wannan a takki a a wannan abuna din dabbobi wajen yin amfani a a takki wato da shi a gona a kamar inda mu ka yi bayana cewa muna amfani da irin wannan toh za ka ga shi ma kamar irin abubuwa da mu ka yi amfani da su a gida irin su abubuwa da mu ke ci ya zama mu kan sa shi a shara mu kan kai shi bola, wato mu ƙona shi domin shi ya zaman mana takki dan haka kamar irin abubuwa kuma kamar irin su ayaba irin su kankana da sauran su, su ma irin waƴennan duk ire-iren su, sun ruɓe toh shi ma ya kan zaman takki ne a gona a zamu ga kamar kuma irin mushe na dabbobi kamar irin su kaji ko saa, ko shi wato a awakai idan sun mutu idan mu ka je mu ka sa su a gona ai za mu gan shi ma wato ya zaman takki a idan mukayi laakari ko da wajen shuka ne kamar irin shukar masara da sauran su za mu ga cewa ah tabbas duk inda wannan dabba ya mutu wato wannan abubuwa ya rube da sauran su, za ka ga ma amfanin gonan ma ya fi albarka ya fi kyau, ya yi bakki sosai wato bakki, shi kamar masara idan mu ka gan masara ta yi bakki toh wato shi ne jindadi na shi wannan amfani. Haka itama shinkafa idan ta yi bakki, toh wato ya na nuna alamar gona cewa ta samu kullawa na musamman kenan amma idan mu ka gan kamar irin masara da sauran su ko dawa ko irin shi shinkafa ta yi irin ja dinnan fau toh wato haka ya nuna ba ingantaccen taki gida ne ko kuma takin zamani ta haka a dole wannan, a patar patocci na dabbobi ya na da amfani sosai a gona

tabbas wato wato shi taakin wato taakin gida, wato gaskiya yafi taakin zamani wato saboda wasu irin sinadarai da ake sama taakin zamani idan mu kai lura da la'akari cewa irin yanda ake iyayanmu adaa suke amfani wato dashi taakin gida zamu ga cewa tabbas idan sukai kamar shuka har ya kai ga lokacin da amfanin gonan ma zai iya zuwa ba tare ma dama wai an kara bashi wani abunnan ba saboda su iyaye wato a daa za kaga suna amfani kamar da irin masai wato irin kamar baa haya ko kuma muce irin kaashi da akeyi na gidaje da muke amfani da shi yau da kullum, za kaga idan akai wannan yasan aka kai shi gona duk inda aka zuba shi zaka ga wato amfanin gonan ƙyanshi ma na daban ne duba da la'akari da yanzu yanda muke amfani da taakin zamani wanda zaka iya sa mai taaki daya, biyu, uku, hutu inba ma waje yana da karfi ba wajan baze taɓa karɓa ba toh shiyasa zaka ga a yanzun haka ma kamar yanda ake noma toh za kaga cewa tabbas idan har za'ayi ma noman wato zamani walau noma ne na wato na damina ko kuma noma ne na rani, za kaga cewa dole dai sedai anyi anfani da wannan taakin gida ɗin domin idan har ana san a ga al barkan abu shisa yanzu idan ma muka lura da cewa za muga yanzu gashi nan ana ta amfani da irin bola za kaga yanzun karkara da burane da sauransu duk an waye da irin wannan abubuwan za kaga mutane da dama ma suna shiga irin kwata na gefen gidaje suna kwashewa wanda za kaga ada ba'a damu dashi ba yanzun gashi ya zama ma kuɗi ne sosai wanda idan mutane za suyi suna so dole sedai su siya, toh za kaga yanzun gash inan ba karkara ba kauye ko ina ana wato tara irin wannan taakin gida domin anfani da shi dan haka gaskiya taakin wato shi wato gida yafi wannan taakin bature da ake anfani dashi yanzun inganci kuma da dadewa, domin idan muka lura da cewa za muga shi taakin gida da muke amfani dashi idan aka zuba shi a guri ma yakan kusan shekara uku kafin ya dena anfani a gurin amma taakin wannan zamani da ake amfani dashi yanzun kuma zaka ga shi iya lokaci ne kurin, iya lokacin shekaran da akayi anfani dashi ya dena aiki toh banbancin su kenan.

um Tabbas um abinda um muka lura da cewa wato irin canje-canje wato um na wajen um ƙasa yanda ta canza da yanayin wato amfani da takin zamani a yanzun, zamu ga cewa um yin amfani da wannan takin zamani da muke yi da shi na Bature to gaskiya yasa ƙasar mu ma yanzu zaka ga bata da ƙarfi, bata da wannan ingancin da zaka ga da ƙasa tana danƙo da sauran su. Don haka um gaskiya ba ƙanƙanin canji bane aka samu na wannan takin zamani da aka abin nan ɗin shi, domin um kamar yanda zaka da um yanda iyaye um da kakanni suke amfani da wannan takin um gida zaka ga duk kusan shekara idan kamar irin shanu masu kamar Fulani masu taki su zo nan kamar daga Niger suna zuwa kamar irin su Zaria da sauran su da sauran gurare zaka ga sukan ɗan sami mafaka a gurare, to inda suka zaunan nan suna wato wannan kashin da dabbobi suke yi to sukan daɗe, kusan shekara ɗaya suke yi a waje, to duk kusan maƙotan gurin ko kuma shi mai gonar zai ɗauki wannan taki a dinga zuba su a wannan gonakai to don haka zaka ga ƙasan gurin ma tayi baƙi ta canza kala, ba kamar yanzun yanda muke amfani da wato takin um gida ba wanda zaka ga ba'a damu da sa wannan takin um a gida ba um saboda zuwan takin zamani to zaka ga yanayin ƙarfin ƙasar ma da danƙon ƙasan ma ya banbanta to kamar yanda mukai bayani in kai lura da la'akari da cewa um kamar irin gine-gine da ake na ƙasa wanda iyaye da kakanni suke yi zaka ga cewa ƙasa ne wanda za'a yi mata hidima kusan na shekara ɗaya wanda zaka ga irin kamar ɓuntun shinkafa da shi wannan kashin um dabbobi da muke amfani da shi, zaka ga ansa a ƙasan zaka ga ansa a ƙasan wato ana kwaɓa shi to yanayin yanda zaka ga danƙon ƙasan da baƙin ƙasan da za'a ƙwaɓa shi um a yi wannan yaɓe da shi da gini da sauran su, yanda zaka ga ko da damuna yazo bazai iya kada wannan ginin ba saboda mene, irin ɗawainiya da wannan ƙasa da aka yi to zaka ga yanzun um wannan ƙasan baya abin baya wannan daɗewan saboda um zaka ga ba wannan gatan da take samu irin na da, to shiyasa zaka ga kusan duk shekara ma sai an yi yaɓe da sauran su, kamar ɓangaren irin gidaje don haka dole zaka ga zuwan takin zamani gaskiya yasa ƙasa ƙasa zaka ga ma yana zaizaya da sauran su saboda yanayin irin um sinadaren da ake sama shi wannan abubuwa kamar irin su magani da sauran shi takin ma da kan shi.

A gaskiya takin gida takin gida yafi wato takin bature wato arha. Amma kuma takin gida, yafi, wato takin bature inganci a gona menene dalilin da yasa muka ce haka domin shi takin gida da muke gani idan muka kai shi gona zakaga shi amfanin shi ba wai na shekaran bane kurin domin shi takin gida ya kanyi kusan shekara uku ne zuwa huɗu a guri idan aka zuba shi a ƙasa kafin ya saki shi ko takin um bature zakaga amfanin shi na lokacin ne kurin daga lokacin da aka sa daga lokacin zai yi amfani idan ma akayi rashin sa'a zakaga wato idan aka zuba takin shi kamar takin um um zamani na bature zakaga cewa idan akayi ruwa wani lokacin idan ruwa ya wanke shi to bazai ma wannan amfanin gona ma amfani ba domin shi ya kan bi ma ruwa yabi goriyan kunya ya yabi yabi yabi yabi yabi umm kwarin kunya ya tafi amma shi ko takin um gida lokacin da aka zuba shi wato idan ruwa yazo zai ƙara danƙarar dashine a gurin wanda idan da zakazo kasa fatanya ko minjagara, ko wani abu dai wanda za ai amfanin gona dashi idan ka haƙi ƙasan gurin, zakaga ƙasan gurin ya ma ƙara baƙi ne saboda wannan ruwa da ya buge shi don haka kamar yanzu a lokacin rani da muke yanzun zakaga cewa um ana cigaba da wato kamar sharar gona to sharar gonar nan duk inda aka je aka share gonar nan da sauran karmami da sauransu to duk idan aka sa su to za'a ƙona idan aka ƙona to idan damina yazo, za'a iya sa fatanya da sauransu ko hannu a dinga warwatsa shi duk inda bai samu ba zakaga ya zauna don haka yanzun ma a yanzu a haka ɗinnan zakaga akwai irin bola da ake samu irin da abubuwa da muke amfani dasu a gida wanda in mun gama amfani dashi zamu kai shi bola a ƙona shi to zakaga shima idan ya zama taki ko kuma a'a dabbobi ne wanda suka ruɓe da sauransu idan sun zama taki, shima yanzun duk za'a taitaye shi akai shi gona umm to shiyasa zamuga tabbas takin gida, takin umm wato shi ummm takin gida yafi takin bature sauƙi domin yanzun umm shi kamar takin bature, zakaga ɗan buhun shi kurun ƙwara ɗaya, zakaji akwai wanda ana saida shi kamar irin su 'daf' zakaji ana saida su Naira dubu sittin ne wanda a dubu sittin ɗinnan kuwa idan kace zaka sai takin gidan ne za'a iya ma ƴar ƙurƙura ma na mota a kai ma shi guri wanda amfanin shi shi kuma kamar yanda mukayi bayani a baya sai ya kusan shekara uku ne kaga wannan shi ko a buhu ɗaya ne kurun na 'Daf' ummm kusan dubu sittin to idan muka ce shi kamar shi ɓangaren Urea kuma zakaga yanzun a buhun shi yanzun yakan kai Naira dubu talatin da shida ne wanda a Naira dubu talatin da shidan nan idan ka sai takin gida zakaga shi ummm um zakai wani amfani dashi ne mai yawa a wurin

Eh Um tabbas yanzun akwai irin kamar amfani wanda yanzu zakaga an haramta su da noma shi a wajejennin um inda muke yanzun haka dalili kuwa ya kaga kamar irinsu um masara um irinsu gero da sauran su dawa duk wasu abu wanda suke da tsaho, wanda sa iya shan kan mutum wanda idan mutum ya shiga ba za'a iya ganin shi ba to gaskiya kusan a inda muke yanzun zakaga duk kusan an haramta shuka irin wa'annan abubuwan wanda wani mutum zai iya shiga ko kuma wani abu zai iya shiga domin ya cutar da al'ummar dasuke wannan guri to don haka ya zama doka ya zama kuma an haramta shi ga al'ummar wannan yanki cewa kar a sake kar a sake a dinga noma irin wannan abubuwa wanda mutum ba za'a iya ganin mutum a ciki ba to, kamar irin abubuwan da akan iya cewa a iya nomawa kaga kamar irin su waken suya irin su gyaɗa irin su shinkafa da irin kamar su kayan barkono da tattasai da attarugu da su albasa um to duk irin wa'annan abu ne wanda mutum zai iya shukawa wanda abu ne wanda mutum ko da shiga yayi ya kwanta ba zai ba zai ba zai ba zai cutar ba za'a za'a iya ganin shi ,wanda ba zai iya cutar da mutane ba A kamar yanda mukayi bayanin cewa, eh tabbas an haramta shuka irin kamar su dawa da masara da su gero, wanda abu ne wanda idan mutum ya shiga zai iya ɓuya saboda yanayin um rashin tsaro da muke samu yanzun ƴan ta'adda ma za su iya shiga domin su samu mafaka a irin wa'annan gurare to don haka a cikin al'ummar mu yanzun um um um um abun nan da muke yanzun ya zama an haramta shi irin su masu unguwanni da sauran sarakuna na gargajiya da sauransu sun haramta irin shuke-shuken irin wa'annan abun a cikin gari da ma wajen gari sai dai idan yana nesa da gari ne wanda um ba zai iya cutar da al'ummar da suke wannan yanki ba to mutum ya iya shukawa, amma abinda ya jiɓanci kan hanya da cikin gari da kuma um um um gonakai ko filaye da suke umm kusa da garurruka inda ake zaune a wannan yanki to tabbas an haramta irin shuka irin wa'annan abubuwa saboda yanayin tsaro.

Ah dalilin da yasa bamu shuka ah wasu ah amfanin wato gonakai da sauransu ah saboda rashin tsaro da muke fama yanzun ah "within" ah cikin wato, wato, ah mu muhalli da muke. don haka kamar yanda muka sha bayani cewa ahh tabbas ah dole a haramta shuka wasu ah amfanin gonakai da sauran abubuwa na tsire-tsire da sauransu. wanda ka iya cutar da al'umma ah ka iya cutar da al'umma ta ɓangaren cewa kamar idan aka shuka irin waɗannan ah tsirrai cewa ah baza a iya, za'a iya shiga ah domin ayi ta'addanci ko kuma a cutar da al'ummar da suke wannan yanki To hakan yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa aka wato ah ah ah ah haramta ah irin shuke-shuken irin wannan abun nan ɗin to don wannan yana ɗaya daga cikin ah wato abubuwa ko kuma dalilai da yasa ba'a iya noma irin waɗannan abubuwa ba to irin wannan abubuwa sune kamar ma ce kamar irin su masara ah da sauran su dawa da irin kamar gero ko dauro. ah wato abubuwa ne wanda zaka gansu suna da ganye da sauransu kuma suna da tsawo tsawon ma da ka iya fin ah tsawon mutum wanda mutum zai iya shiga cikinshi ya ɓuya domin cutar da al'ummar da suke wannan yanki To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da ya sa zakaga ah akan haramta wato, shuke-shuken irin waɗannan abubuwa da dama a wasu wurare wanda akan iya samun rashin tsaro da sauransu. Don haka a irin wannan yanki zakaga cewa ahh abubuwan da akan iya bawa al'ummar dama su shuka shine za'a basu dama ne domin su shuka wato abubuwan da tsawonshi ma zakaga ƙila bazai wuce gwiwar mutum ba wanda mutum koda kwanciya yayi a ciki zakaga ah za'a iya wato ah ah a gane wanene a ciki ko mutum ne ko wani abu dai wanda ah za'a iya ajiyewa domin ya cutar da al'umma. To shiyasa zakaga kamar a wasu yankunan zakaga sunfi shuka irin su dankali, ah da su doya, da su irin ah shinkafa, ko waken suya, ah da makamancin irin waɗannan abubuwa. To don haka

Tabbas akwai wato shuke-shuken da idan an shuka su zakaga cewa eh, baza a fita ba ko kums s'a'a za'a iya fita wanda zakaga a hasashe irin na wato manoma e, zakaga akwai abinda sunsan cewa idan sun noma zassu iya samun riba sosai ko kuma zasu iya samun akasin haka bari mu ɗauki kamar misalin kayan gwari wato tumatir. Tumatir wani abu ne wanda a yanzu-yanzu zai iya baka kudi kuma a yanzu-yanzu zaka iya tafka asaran da, zakaji tunda ka fara noma ma baka taɓa tafka asara irinshi ba misali kuwa shine yanzun kamar yanda ake cewa kayan gwari, tabbas kamar tumatir dai ma iya cewa shima abu ne wanda ake ce masa kayan gwari wanda abu ne wanda zakayi shi baka da masaniya zaka iya yanzun nan lokacin da ka fara kamar dashen wato shi tumatirin zakaga misali ace duk kwandon shi ko kuma duk kiret [crate] na shi wannan tumatirin, ana ɗibar shi a misali kamar naira dubu goma-goma to ciga da ɗawainiya da kakeyi da wannan tumatirin kana bashi ruwa idan kamar misali lokacin rani ne kana bashi ruwa, kana mishi noma, kana kana mishi feshi da sauransu kana mishi ban ruwa a to, idan har ya fara fure da sauransu, irin in lokacin tsutsa yayi, in lokacin tsutsa ya fara kama tumatirin zakaje kayi mishi feshi har ya sami gatan da ya fara saka ɗanɗa yayi ƴaƴa aka fara abin nan to zakaga, akwai lokacin da zaka iya gani yanzu yanzun nan zaka ƙila a lokacin shi yazo a duk wannan kiret ko kuma duk kwando ɗaya ana dibansa a naira dubu goma sha biyar kuma a yanzu yanzun nan zaka ga yau ne akayi aikinshi a gobe kuma zaka iya ganin ya sauka da haka ko yafi haka don haka zaka ga akwai mutanen da suna tabbas suna tafka asara sosai a ɓangaren harkar noma irin na tumatir noman gwari, akwai kuma mutanen da yanzu-yanzu zaka ga sunyi arzki aa shwkarar da sukayi suka sami sa'ar nomanshi don haka shima yana daga cikin misalin da zamu bada wanda ka iya kawo kudi ko ka iya akasin haka don haka yanzunnan zaka iya gani misali kamar yanda mukayi bayani zaka iya samunshi a wato idan darajarshi yazo zaka kusan duk yankin ma ba me kama kudin da kake kamawa

A tabbas akwai shuke-shuken da a ma iya cewa muna jin tsoron wato shukasu. duba da la'akari da cewa wato abu ne wanda zamani ya canza zamuga cewa bari mu ɗauki misali gero, gero wato wani abu ne wanda idan ya taso shi sai idan ya kai, lokacin da ya kai to wannan tum-tum na kanshi, a shine yake fitar da wannan gero. To idan ya fitar da wannan geron a daga lokacin da ɗan ɗan ya fara ƙwaya a saman geron, to zakaga tsuntsaye da sauran dabbobi sukanzo su zazzagi wannan tsirrai ko kuma shuke-shuke da mukayi na wannan gero, To shiyasa zakaga al'ummarmu yanzun da dama suna jin tsoron shuke-shuken irin wa innan abubuwa wanda a da muna dubara da irin shi kamar irin zaren kaset [casset] ne na bidiyo wanda akanyi amfani dashi, akan ɗaurashi a sama ko kuma ayi amfani da mutum-mutumi to yanzun, tsuntsayen yanzun gaskiya wayayyu ne da sauransu duk basa jin tsoron irin waɗannan abubuwan To wannan yana ɗaya daga cikin dalilin da zakaga al'ummarmu yanzu a wannan zamani tabbas suna jin tsoron shuka irin wannan gero. sauran ƙauyaku da sauransu to shiyasa a yanzun sai aka fito da wato shuka makamancinshi ba geron ba, sai ana shuka dauro wato shi dauro, shima zaka ganshi kamar gero ne amma ba gero bane domin gero daban dauro daban. To shima dauron yanda kake ganin gero yana fitar da shi wannan tum-tum ya fitar da ƴaƴa a samanshi shima haka wannan dauro yakeyi amma mene dauro, ɗan ɗan dauro yafi ƙwari yafi kuma kama jikin wannan tum-tum ba kamar shi gero da idan ka ka iya cewa idan ka karya jin tum-tum ɗinnan koda bugashi kayi a ƙasa zakaga ya ya ya ya ƴaƴanshi sun warwatsewa to don haka shi wato bai kai dauro kama jikin wannan tum-tum ba shikuman kamar dauro zakaga idan ma za'ayi aikinshi, sai an sussukashi a turmi ko kuma an sami masu bugu da sauransu sun sami irin ita ce manya-manya da za'a ringa dukanshi kamar ana dukan masara irin yanda ake kamar casan masara a da ba yanzu inda aka sami injina na zamani da za'a iya sa kamar masara a sashi a inji ya casheshi ba to don haka zakaga mutane gaskiya yanzu suna jin tsoron shuke-shuken irin wannan gero, a irin ƙauyaku da sauransu. domin a iya cewa ma idan ka shukashi, to gaskiya ba rabonka bane, saboda tsuntsayen yanzun suna fama da yunwa da kuma dubara na wayau ta yanda wanda in an koresu ma baza suji ba. Domin a da zakaga ma akanyi amfani da ganga, ko don bugashi domin suji tsoro ma su tashi, to yanzun sai dai su laɓe ma bama zasu tashi ba.

? ahh tabbas yanxun ah ba wani abu wanda za'a shuka shi gaba ga ampanin gona wanda a iya cewa wai zai iya cutar da al'uma ko kuma mutanen da suke wannan yanki amma akwai abubuwan da a iya cewa an haramta ma al'uman da suke wannan guri ko kuma suke wannan yanki shuka shi dalili kuwa idan an shuka shi ahh kamar irin marasu gaskiya da sauran mutane sa iya shiga cikin wannan ampanin gona domin su samu mafaka domin cutar da al'umar wannan yanki ko kuma al'umar wannan wuri menene misali a kamar yanda muka sha bayani kamar irin su abubuwa wanda suke da tsawo wanda mutun ka iya shiga ma baza'a ganshi ba domin ya samu mafaka kamar irin su masaran ko kuma mu ce irin su dawa abu ne masu tsawo da sauransu wanda idan mutane suka shiga bara ma a iya ganinsu ba to wannan a iya cewa abu ne wanda ansa doka sauran gurare da dama wanda in de mutane muhalli suna kusa da irin wa'annan gonakai to ansa doka ne wanda a iya cewa baxa'a shuka shi a wannan yanki ba domin kamar ya iya cutar da al'umar wannan guri to don haka shine kurun ma iya cewa abinda zai iya kamar cutar da al'uma to kuma shi ba wai a'a zai cutar dasu ne ta ɓangaren a'a wai ko kuma yanayin abubuwan da ke jikinshi ba ko kuma gurɓacewan muhalli da sauransu a'a to ko kuma ace yana bada wani gurɓataccen iska da sauransu a'a to shi akan yi doka ne ko a haramta shi saboda maslahan wannan al'umar guri da sauransu sai a iya cewa sa shuka abubuwan da wato ah mutane bazasu iya samun mafaka ba abubuwa ne wanda idan mutun ko da zama ma zai yi da sauransu ko kuma ace ma ko da kwanciya zai yi don ya ɓuya za'a iya ganinshi ah kamar misalin ace irin su barkonu irin su tattasai attarugu? su albasa da makamancin irinsu to ka ga al'umar irin wannan yanki a iya basu dama ace su shuka irin wannan abubuwa ah kamar eh dai irin su dai duk a iya basu dama dai su shuka irin wa'annan abubuwa